Abantwana besikolo abancane bahlezi esikolo abanye bagqoke amauniform abanye njalo bagqoke impahla zabo, umbalisi umile ugqoke ijazi elilombala omhlophe.

Umbalisi umile phambi kwabafundi ekilasini umduli ufakwe amagwalibamduli abhaliweyo, abanye abantwana bazwisisa ngcono nxa befundiswa esikolo bekhangele.

Abantwana abancane abahlezi phansi basesikolo endaweni abahlezi kiyo kuhlanzekile. Kuqakathekile ukuthi abantwana behlale endaweni ehlanzekileyo khona bengasoze bathole umkhuhlane.

Abantwana abancane abahlezi phezu kwecansi bathwele amankomitsho ezandleni amankomitsho amanye alombala obomvu amanye njalo alombala oluhlaza.

Esikolo ungangena phakathi ekilasini okufundela khona abafundi kulamabhentshi okuhlala kanye lamatafula abawasebenzisa ukubhala, umduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Umduli ogombolozele isikolo upendiwe ngependa emhlophe njalo ubhaliwe ngaphansi amatshe akhanyayo eceleni utshani obuluhlaza phansi.

Abantwana besikolo abazidlalelayo emagcekeni esikolo bagqoke amayunifomu. Omunye ume duzane lomduli ogombolozele isikolo, oyakhwe ngezitina ezilombala obomvu.

Isikolo ukuze sibe sihle phakathi kumele sibe lamaluba ahlanyelwayo. Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu afananayo bayahlanyela isihlahla balombalisi wabo.

Abantwana besikolo ababili abagqoke amayunifomu, amayembe alombala oyisibhakabhaka omunye ugaxe isikhwama babambisane inditshi elombala ocazimulayo.

Abantwana bayaphuma esikolo bangena umgwaqo sebetshayisile bagqoke amayunifomu bagaxe izikhwama zabo ngemuva. Esikolo kulamakilasi amanengi.

Abantwana besikolo abazidlalelayo abagqoke ama uniform bajabulile abantwana, bayakuthanda ukudlala. Ababili babambisane inditshi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka elolutho phakathi.

Isikolo semfundo yaphansi eprimary sigonjolozelwe ngeheji, phakathi kugcwele amakilasi amanengi atshiyeneyo alamafasitela angenisa umoya lezihlahla ezinkulu.

Ekilasini kukhona itafula likambalisi, liyabe lisesitulo esilombala omnyama. Phezulu kukhona usiba olusetshenziswa ngumbalisi nxa emaka amabhuku abantwana, lezinye izinto ezitshiyeneyo.

Esikolo ungangena phakathi kulomduli opendiweyo emakilasini. Iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala abomvu kwezinye indawo umbalisi olisebenzisa nxa efundisa abafundi.

Ababalisi besikolo abane abesilisa abamileyo endaweni enhle phansi elombala omhlophe ngemuva. Umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu omunye ufake izandla ejazini elimhlophe.

Esikolo semfundo yaphansi kukhona itanka enkulu elombala omnyama eyamanzi abantwana besikolo abageza kiyo izandla eceleni utshani obuncane obuluhlaza lamaluba acecisileyo aluhlaza.

Abantwana besikolo sebetshayisile bamile esangweni bagqoke amayunifomu, abanye bathwele izikhwama. Kulezinsuku abazali bayalanda abantwana ezikolo kulabantu asebetshontsha abantwana.

Esikolo ungangena phakathi emaklasini kukhona itafula likambalisi eliyabe lilezinto umbalisi ozisebenzisayo nxa efundisa kulesitulo esilombala omhlophe itafula.

Abantwana besikolo bajabulile bayazidlalela emagcekeni esikolo bagqoke amayunifomu, utshani obuluhlaza phansi, umduli oyakhwe ngezitina ezilombala obomvu.

Esikolo sefundo yaphansi ungangena phakathi kukhona utshani obuluhlaza njalo kukhona amatanka amabili amakhulu awamanzi alompala omnyama izakhiwo kulamafasitela atshiyeneyo.

Esikolo kukhona indlu elekhabothi elombala omhlophe, umduli olezitina ezibomvu lapho ababalisi ababeka khona imithi eyabe iphakathi kwamagabha ivalwe ngezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhaka bhaka osetshenziswa ngabantwana besikolo befunda.

Itekinoloji isiphucukile kulezi insuku. Abafundi sebefunda besebenzisa amaleputopu ukubhala. Abanye njalo babhala emabhukwini baphethe usiba.

Abantwana besikolo abahleziyo ,abagqoke impahla ezifananayo .Phezulu kwamatafula kukhona amalephutophu abawasebenzisayo .Kulezi insuku itekinoloji siphucukile abantwana sebefunda ngama lephuthophu.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebefundiswa kanye lemisebenzi yezandla eminengi etshiyeneyo bayabe begqokile amahovarosi abasebenza ngawo afananayo belamathulusi abawasebenzisayo

Abantwana besikolo babhala umhloliso ekilasini omunye lomunye uhlezi yedwa bagqoke amayunifomu iyembe elombala omhlophe phambili kulamatafula kulamaphetshana amhlophe.

Abantwana besikolo, kukhona indawo abahambakiyo nxa sebesiyafunda isifundo sesayensi, okubizwa kuthiwa kuselabhorethori. Bayabe sebegqoke amajazi amhlophe phezulu.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi kukhona izitulo zokuhlala ezilombala olithanga emaceleni njalo kukhona amatafula lapho abafundi ababhalela khona lezingwalo zabafundi

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu okumhlophe phezulu. Emakhaleni bonke bafakile izifonyo ezilombala omhlophe. Phambi kwabo kulama lephuthophu abawasebenzisayo nxa befunda.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundiswa imisebenzi eminengi yezandla abanye ngabafundiswa ukupheka abanye njalo ngabafundiswa ukuyakha ,sebezikhethela ukuthi bafuna ukwenza uphi sebekhulile.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo bafundela ukuyenza umsebenzi wezandla, abanye bafundela ukubaza. Abanye bayabe bebaza amatafula abanye bebaza izitulo.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo, omunye esandleni ugqoke igilovisi elimhlophe, bafundela ukubaza, ngabe babaza amatafula.

Umbalisi ufundisa abantwana bakhe ekilasini, ukusetshenziswa kwamakhompuyutha agcwele ematafuleni. Abantwana bakhangele njalo bagqoke amayinifomu bonke, umbalisi ugqoke iyembe emhlophe.

Ababalisi besikolo abahamba bebhoda bebona ukuthi abantwana besikolo abayenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo besebenzisa amathulusi ensimbi begqoke amawovarosi. Ababalisi bayakhangela ukuthi bengabe besenza umsebenzi oncomekayo.

Esikolo esecondary ungangena phakathi kukhona isakhiwe esibhaliweyo phezulu ibizo lesikolo njalo kulamafasiteli umduli omunye ulezitina phezulu kweyinye indawo kupendiwe.

Abantwana esikolo bahlezi, kulamatafula ababhalela kiwo phezulu kwamatafula kulamaphetshana amhlophe. Bagqoke amauniform. Umbalisi ubhoda ehamba ebanika amaphetshana amhlophe.

Abantwana besikolo abahlezi ezitulweni . Bagqoke ama uniform amayembe alombala omhlophe phezulu. Ikilasi phakathi iyakhwe ngezitina kulamafasiteli angenisa umoya

Ezinye izikolo ziyahlalisa abantwana phakathi. Abazali bayabuya bezovakatshela abantwana babo njalo bayabuya bebathwalele okokudla. Bajabule abantwana, uthole sebegcwele amagceke wonke labazali babo.

Isikolo esiyakhiwe kuhle kakhulu esilamafasiteli phezulu angenisa umoya, amafasiteli apendiweyo, umduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngezitina, utshani eceleni kwesikolo lezihlahla ezinkulu.

Esikolo ungangena phakathi kukhona ama gceke lapho abafundi abadlala khona imidlalo etshiyeneyo, izakhiwo phakathi zinengi lezihlala ziyabe zikhona ezilamaluba alithanga.

Esikolo semfundo yaphezulu, esecondary kukhona isakhiwo esipendiweyo ngependa emhlophe sabhalwa ngamabala amnyama ibizo lesikolo, izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo ezinkulu.

Esikolo ungangena phakathi abanye abafundi bayabe befundela phezulu abanye njalo befundela phansi. Iminyango eminengi eyamakilasi ependwe ngependa elombala oluhlaza okwesibhakabhaka uhlanzekile uezihlahla phakathi.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo bathwele izikhwama zabo zamabhuku bagqoke amayunifomu. Izihlahla ezinkulu phakathi esikolo, iminyango etshiyeneyo eyamakilasi amanengi.

Izikolo ezinengi ezisemaphandleni, ababalisi lokhe besabhalela emdulwini. Besebenzisa anatshoko amhlophe. Izikolo zemadolobheni, ababalisi sebesebenzisa amaprojector, nxa befundisa abafundi.

Abantwana besikolo abahlezi emabhentshini bagqoke amayunifomu bonke amayembe alombala omhlophe ngaphansi bagqoke okulombala oluhlaza, abanye bamile okukhanya kungaba ngababalisi ,umduli lapho umbalisi abhalela khona.

Abantwana besikolo abamileyo, bagqoke amayunifomu amayembe alombala omhlophe ngemuva izakhiwo ezitshiyeneyo kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Abantwana besikolo abamileyo abagqoke amayembe amhlophe bami lababalisi babo duzane kwebhilidi elibhalwe ngamabala amnyama kuzinye indawo abomvu bathatha umpikitsha endaweni elotshani obuhle obuluhlaza.

Esikolo nxa ungena esangweni, kulebhakane phezulu elibhaliweyo ibizo lesikolo. Emdulwini esikolo kunamathiselwe amaphetshana amhlophe abhaliweyo. Ungakangeni kukhona amaluba aluhlaza.

Esikolo kukhona isifundo abafundi abathi nxa besifunda bayaphuma phandle bayabe bezivoxavoxa, isifundo lesi ngese "PE" bayabe belombalisi emagcekeni esikolo.

Izikolo ezinengi ezemakhaya azikaphucuki ababalisi lokhe besabhalela emdulwini emnyama besebenzisa amatshoko amhlophe. Ezemadolobheni izikolo seziphucukile ababalisi abanengi abasafuni ukufundisa emakhaya.

Umduli omnyama umbalisi obhalela kiwo umsebeni wabafundi esebenzisa itshoko emnyama. Izikolo zemakhaya azikaphucuku ezedolobheni seziphucukile ababalisi sebesebenzisa amaprojector nxa befundisa.

Emagcekeni esikolo kuhlanzekile. Akulangitsho iphepha phansi. Utshani obuluhlaza, amakilasi amanengi, ayenela abafundi abakhona esikolo. Alamafasitela, leminyango.

Umbalisi uqala afundise abafundi bengakabhali belalele. Ngemuva kokubana umbalisi eseqedile abafundi bayaphiwa amabhuku abo sebephiwa umsebenzi sebebhala.

Abantwana besikolo abanengi bahlezi phansi ezitulweni, phambili kulamatafula. Amafasiteli angenisa umoya, ikilasi ipendiwe umduli. Bagqoke amayunifomu bonke.

Esikolo senfundo yaphezulu ,kulezakhiwo eziyakhwe zisiba zinde zisiyaphezulu. Eziphendiweyo ,umduli uphendiwe ogombolozele isikolo phakathi izihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu okulotshani obuluhlaza khona phansi kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo ngemuva izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza lezakhiwo.

Esikolo semfundo yaphezulu e-university. Ungangena phakathi, kukhona indawo elotshani obuluhlaza tshoko! Kuyabe kulebhakane, eliyabe libhalwe ngamabala amhlophe. Kwezinye indawo, kuyabe kufakwe amabhentshi. Abantu behlezi etshanini.

Esikolo semfundo yaphezulu eUniversity ,akuphombukuhamba wonke umuntu. Kuhamba abantu asebeqeqetshile besiya emfundweni yaphezulu sebesiya fundela ukwenza imisebenzi etshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu, endlini lapho abafundi abahlala khona kuletafula, izigubhu ezintathu ezilombala omhlophe, izivalo ezimhlophe, izitulo ezimbili ezokuhlala nxa bebala

Abafundi bemfundo yaphezulu, kukhona imota yesikolo enkulu ibhasi eyabe ibhaliwe ibizo lesikolo. Ilombala omhlophe, ebathwala nxa besiya emncintiswaneni.

Esikolo semfundo yaphezulu e yunivesithi, kukhona isakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu, ezinye indawo zipendiwe ngependa emhlophe , njalo phansi kulotshani obuluhlaza obuhle ,lezihlahla ezinkululu.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu bahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza. Phambili kulamatafula ababhalela khona, ingwalo ezivuliweyo. Umbalisi umile ugqoke iyembe emhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena kukhona izihlahla ezinengi ezinde ezilamahlamvu aluhlaza njalo kuyabe kulemota eyabe imileyo ilombala omhlophe imiduzane kwesakhiwo esiyakhiwe ngezitina.

Esikolo semfundo yaphezulu abafazi kanye lamadoda bafunda ndawonye. Kuyabe kukhona amakhompuyutha abawasebenzisayo nxa befunda.

Ibanga elikhulu kumfundo yaphezulu. Kufika abantu asebeqeqetshile , esibabiza ngokuthi yizikhwicamfundo. Sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo. Abayithandayo, abafisa ukuyenza, empilweni yabo.

Abantwana abanengi kulezinsuku sebefunda beze beyefika ezingeni eliphezulu eyunivesithi. Okujabulisa abazali babo ,njalo eyunivesithi lapho abafundela khona kuyabekulama khompuyutha . Kwezinye izikhathi kulama lephuthophu abawasebenzisayo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona amatafula abafundi ababhalela kiwo, izitulo abahlala kizo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umduli upendiwe uhlanzekile phakathi.

Imibheda emibili eyendlulwe kuhle kakhulu njalo kulemiqamelo emibili. Umduli upendiwe, kuletafula lesitulo lapho umuntu ohlala khona ebala. Umnyango lapho umuntu ongena khona.

abantu bezempilakahle bavakatshele abantu bemfundo yaphezulu e university kade bezobafundisa indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bengatholi umkhuhlane njengoba behlala behlangene amankazana labafana abasakhulayo

Esikolo semfundo yaphezulu , zikhona izindlu lapho abafundi abahlala khona , bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe . Imiduli yakhona iyabe ipendiwe ngependa emhlophe kulamakhetheni .

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Ungangena phakathi kukhona iminyango elombala oyi ( brown) . Njalo umduli wakhona uyabe upendiwe, unamathiselwe iphepha.

Abantwana besikolo abahlala eyunivesithi ezindlini lapho abahlala khona abavunyelwa ukuthi bapheke, kukhona indawo lapho abahamba besiya kudla khona, phakathi kuyabe kulemibheda abahlala kuyo, amatafula lezitulo zokuhlala.

Esikolo semfundo yaphezulu kubuye abantu bezempilakahle abafake ama tenti alombala omhlophe, befundisa abafundi indlela okumele baziphathe ngayo njengoba kuhlangene abesilisa labesifazana.

Esikolo semfundo yaphezulu amabhilidi ayakhwe ngobunono obukhulu. Imduli ipendiwe kukhona indawo elotshani obuluhlaza obuncane. Izihlahla ezinkulu phakathi.

Esikolo kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo ibizo le"University", ngemuva izihlahla ezinkulu eziluhlaza, phansi utshani obuluhlaza tshoko.

Esikolo semfundo yaphezulu, izakhiwo ezinengi eziyakhwe kuhle. Kulotshani obuluhlaza phansi, abafundi abanengi esikolo bahlala phakathi. Kukhona izindlu lapho abahlala kizo